Gamakono go'omuntu gawambile ingeni, ne umutu wene kali kuboneka da, ingeni ikuulu yasamile mukanwa.

Umukasi, umuseza, umuseza aboya lizune awambile ibiintu atelemo biitu bye orangi, bye black ni bye white umuseza agwatile zi glove umukasi naye agwatile zi gloves boosi bali ni zigalobindi bakonyanile mitwe bali kupima bibitu.